Bakhaana bataru ba bekhale mundebe imboofu bali khukhola bilomo byabwe ni bibindi bisi khukhamanya ta khushuma sisi umuzungu akhola she'khukholelakho bilomo

Tsingubo tsingali batsirere mwiduka isii bakulisila tsingubo balikhukulisa ni'tsi bag tsi'kofila nisisipo siliwo

Intsukhi khesusuna mu khamuli, isusunamo bunulu bwekhamuli yamala yatsya yakholamo bubukhi, bubukhi ubu banyala babukulisa oba babunywela mu kyaayi.

Inzukhi ili khususuna musimuli bunulu bwasho, yama ano yatsa yabukholamo ubukhi bwesi ba bandu bamisa munzukhi batsa banywa oba bakholamo kamalesi.

Tsinzukhi tsili khubirila khu kha lowo khafiti khesi bombekha mutsu yazo, tsinzukhi tsino nitso tsigila khwaba ni bubukhi.

Umusaani umuzungu wemikhile musifo sisili sinyifu naabi isi bisaala byemulunyira bitsowela, akwarire kumujusi awambile ni bibindu byesi bakendelakho mungingi tsabele tsiba nga tsanyirira naabi

Kamaduka kalyawo khulugudo isi bakulisila i'bindu waliwo tsingubo waliwo Kha.. sisaala wabawo ni sipande sha wave

Kametsi kali musini kamila khu libale ilili mwikingi mungaaki, waliwo kimiti khundulo Khwe kametsi ni khu lukingi

Abaana bekhwisomelo, balala bali i'bweni babili bali i'nyuma, umukhana ali khufuga é gari, waliwo khakundo amala khundulo khwabwe waliwo bisaala